Ikibanza kinini cane, kirimwo ubwatsi bwimeza, busa n'umuhondo ,irihunde hakaba hatewemwo ibigazi birebire cane, bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Isoko irimwo ibiterwa bitadukanye hakaba har'ibirago bibiri kimwe kikaba ubwishaza budatonoye ikindi kikaba kirimwo ibuharage bikiri bitoto.

N'ikibanza kinini cane kikaba kirimwo umushinge w'inzu, hagati mur'uyo mushinge hakaba harimwo ubwatsi bwimeza, iruhande hakaba hari amazu yubatswe.

N'abantu batatu umwe ariko arashona ibirato hakaba hariyo uyundi ariko aratambuka mu kayira k'ikirundi, inyuma hakaba hari ishamba ry'ibiti vyinshi bikaba bifise ibara ry'ugwatsi rubisi.

Utwatsi twimeza hakaba harimwo inkoko ziriko zirafungura zikaba zifise amabara atandukanye hakaba harimo izisa namugina N’iyera zikaba ziriko zifungura intete.

Mamabido asa n'ubururu n'iyindi ikaba itukura hakaba ahagaze umuntu yambaye impuzu z'ubururu zicanze n'urwazi hakaba hari abantu benshi inyuma hakaba hari umunzane uriko amasabuni.

Ikibanza kinini cane gitewemwo umwumbati. Hasi hakaba hari ibigorigori vyumye, iruhande hakaba hari urupangu rwubatswe mu biti hakaba harimwo n'ibiti vy'umwembe.

Nik’ikibanza kirimwo iraro ry'ingurube, ingurube rukaba ari runini rurikumwe n'ikibuguru cayo, rikaba rifise ibara ritandukanye harimwo iryirabura, iryera niry'umugina.

Ikibanza kinini harimwo ubwatsi bwimeza Hakaba hateyemwo n'ibiti bifise mashami asa n'urwatsi rubisi hakaba Hari n'amazu iruhande hakaba Hari n'ibigazi birebire.

N'umuntu yambaye umupira w'umhondo n'igitenge akaba afise muntoke igiseke kijishije kirimwo imboga hakaba hari umuntu inyuma yambaye umupira utukura nipantaro yirabura inyuma hakaba hari ishamba y'ibiti.

N'urupangu gw'ubakishijwe n'isima rukaba rusakawe n'amategura hakaba harimwo ivyatsi, n'amashugwe menshi cane afise ibara ry'ugwatsi rubisi, inyuma hakaba hari n'ibiti birebire.

Ishamba rinini cane ririmwo ivyatsi iruhande hakaba hari n'amazu yubatse, hakaba harimwo n'imisozi miremire cane, hejuru hakaba hari ibicu.

Amatunda menshi cane gose ari mw'ibase iyo base ikaba ifise ibara ry'icatsi kibisi ayo matunda akaba afise amabara atandukanye harimwo iry'icatsi kibisi n'iritukura

Ikiyaga Tanganyika kikaba kirimwo niyoni iriko iraca k'umazi Ikaba ifise ibara ryera, iruhande hakaba hari ibiti n'imisozi kunkombe hakaba hari ubwatsi bwimeza.

N'ikibanza kirimwo abantu hakaba harimwo n'indobo nibido harimwo n'ikintu bapompesha izo ndobo zikaba zifise ibara ry'umuhondo hakaba harimwo umuntu yambaye umupira utukura.

Ubwatsi bwimeza buri kumusozi ,hakaba haryamye inka zifise amahembe maremare cane, iruhande hakaba hari ,imisozi miremire iriko n'ibiti vyinshi cane.

Ni uruzi runini rurimwo inyoni ziri hasi n'izindi ziriko ziraguruka zifise ibara ryirabura i ruhande ku nkombe hakaba hari ubwasi bw'imeza.

Ibarabara ry'ivu harimwo n'ubwazi bw'imeza hakaba hahagaze n'imoto i ruhande hakaba hari umurima munini utewemwo ibigori n'inzu isakaye ikabaifise n'ibara ryera.

Mukiyaga Tanganyika kikaba gifise ibara ry'ubururu hejuru hakaba hari ibicu vyera i ruhande ku nkombe hakaba hari ishamba y'ibiti vyinshi cane.

Mukabarabara ki kirundi kivu karimpande y'ishamba rinini cane ritewemo ibiti vyinshi rikaba rifise amashami afise ibara ry'icatsi kibisi.

Akayira kikirundi iruhande hakaba hari ibitegwa vy'ibigori hakaba hatewemwo n'ibigazi birebire cane iyo barabara ikaba irimwo imoto hejuru hakaba hari n'ibicu

Abantu benshi bahagaze, hakaba harimwo abagore n'abana, hakaba harimwo umugore yikoreye ibiti vyinshi, hakaba harimwo ibifise ibara ry'urwatsi rubisi ni ry'umuhondo.

Ububido bwinshi butonze ku murongo bukaba bufise ibara ryera n'imirumyo itukura, indani murubwo bubido hakaba harimwo ibintu vy'amazi vyirabura.

N'ibase yuzuyemwo imboga zifise ibara ryurwatsi rubisi, iruhande hakaba hari n'umugore yambaye igitenge, akaba yambaye n'umupira usa nibara ritukura.

Ni ikiyaga kinini cane kirimwo hagati ivyatsi vyimeza iruhande hakaba huzuye imisozi miremire cane hakaba hariko n'ibiti bifise ibara ry'umuhondo.

Ni ubwatsi bukiri buto bw'imeza hakaba hari ishamba rinini cane ririmwo ibigazi hakaba harimwo n'inzu isa n’ubururu hejuru hakaba hari igicu.

Ninka nini cane ifisa amabara atandukanye harimo iryera n'iryirabura ikaba iri mw'iraro ryubakishijwe n'ibiti hasi hakaba hari n'ubwatsi.

N'uruzi kunkombe rufise umucanga hakaba hari n'imvubu zinini zinini iruhande hakaba hari n'inyoni ,impande yaho y'urwo ruzi hakaba hari ishamba rinini ririmwo ibiti vyishi

N'iraro ryinka harimwo izifise amabara yera niyirabura , hakaba harimwo umugore afise igiseke kijishije kirimwo ubwatsi , akaba yambaye umupira wera n'igitenge .

N'ikiyaga Tanganyika, kikaba kirimwo ubwato hagati, ku nkombe yaho hakaba hari umucanga, ubwo bwato bukaba burimwo abantu babiri bariko barabusoza, hejuru hakaba hari igicu.

Ikibanza kinini kirimwo ingwe ikaba yubakiye muvyuma ikaba ifise mabara atandukanye harimwo, iryera iry'umuhondo, niryirabura.

Ikibanza kinini cane kirimwo umurima hakaba hahagazemwo umuntu i ruhande hakaba hari ibiti birebire cane hakaba harimwo n'inzu n'imoto.

I kibanza kinini cane kirimwo amabuye iruhande hakaba hari umurima mu nini cane urimwo ibigori bikaba vyarumye hakaba harimo n'ubwatsi bw'imeza i ruhande hakaba hari ibiti birebire.

Nikibanza kinini kirimwo Inkoko y'isake ikaba ihagaze kubwatsi bwimeza iruhande hakaba hari ibiti birebire bifise amashami y'urwatsi rubisi iyo nkoko ikaba ifise ibara ry'umuhondo, n'iryirabura n'iry'umugina

Umurima munini cane urimwo ibigori bitarera n' igishanga curuzi iruhande hakaba hari inzu ifise amabara atandukanye, harimwo iry'ubururu, niry ' umuhondo, n' iryamugina.

Mukiyaga kinini cane gisa n'ubururu, i ruhande hakaba hateye ishamba ry'ivyatsi birebire hakaba hari n'inyoni nyinshi cane zifise mw'izosi harehare zikaba zifise ibara ryirabura niry'umugina.

Ikibanza kinini cane kirimwo ishamba ririmwo ibiti vyinshi cane hakaba hari impande yaho uruzi gwinshi ivyo biti bikaba bifise amashami y'ugwatsi rubisi.

Ishamba rinini ririmwo umuserege hakaba harimwo amabuye hariko haratemba amazi menshi, iruhande yaho hari ishamba ry'ibiti vyinshi cane gose.

Ikibanza co kudandarizamwo, hakaba harimwo ivyamwa vy'imandarena bikaba bifise ibara zitandukanye harimwo iry'icatsi kibisi, n'iryumuhondo, iruhande hakaba har'igikapo gisa n'ubururu.

Imifuku myinshi cane irimwo amashugwe ayo mashugwe akaba afise ibara ry'urwatsi rubisi i ruhande hakaba hari ibiti vyinshi birebire cane.

Ikibanza kinini cane kirimwo umugore afise umwana ku mugongo kikaba gitewemwo amashu iruhande hakaba hubatse urupangu runini rwubakishijwe n'ibiti vyumye hasi hakaba hari utwatsi.

Ikibanza kirimwo ubwagazi bubiri bufise amabara atandukanye harimwo irya mugina iryera n'iryirabura zikaba ziriko zirarisha ubwatsi, iruhande hakaba hari ubwatsi bwumye, inyuma hakaba hari inzu y'ivyondo.

Ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi hakaba harimwo inzu itarahezwa kubakwa, hakaba harimwo umuduga uri mu bwoko bw’ibeni munini ufise ibara ryera.

Ni uruzi rufise ibara ry'umugina rukaba ruhagazwemwo n'abana bakiri bato bafise ububido bufise amabara atandukanye harimwo iry'umuhondo, n'iryera iruhande hakaba hari utwatsi.

Ikibanza bariko baradandarizamwo ama mandarine atonze k'umurongo akaba afise amabara atandukanye harimwo iry'icatsi kibisi iry'umuhondo hakaba hari n'igikapo gisa n'ubururu.

Ikaburimbo rinini ririmwo umuduga ufise ibara ryera hakaba hari nigiti kinini cane hakaba hahagaze umuntu yambaye umupira ufise ibara ry,umuhondo.

Ni ikiyaga kinini cane gifise ibara ry'ubururu ku nkombe yaho hakaba hari ubwato umucanga wera n'ubwatsi burimwo amashugwe hakaba hubatse uduti tw'amatete.

Ikibanza kinini gifise ubwatsi bukiri buti hagati hakaba hatewemo ibigori vyumye hakaba hari n’ishamba rirerire ririmwo ibiti n’urupangu rufise ibara ryera.

Mbagaze ku musozi ndiko ndaraba uruzi rwa Rusizi, urwo ruzi rukaba rwerekena umuyoboro umeneka mu kiyaga. Rukaba rukikujwe n’ishamba ry’imeza rya rukoko, iryo shamba rikaba ririmwo ibiti vyinshi bigiye bitandukanye n'ivyatsi.

Ikibanza kinini kirimwo ubwatsi hagati hakaba harimwo intebe zibaje mubiti iruhande hakaba hari urupangu gubakishijwe n'ibiti hakaba hari n'ibarabara ry'ikaburimbo

Nabagore babiri bahagaze mumurima bose bakaba bafise isuka, umwe akaba yambaye igitenge n' igitambara mumutwe uwundi akaba yambaye umupira w' ubururu.

Ikibanza kinini cane kirimwo abantu n'inka ,inka imwe ikaba iriko irakamwa, iyindi ikaba iriko ironsa inyana yayo, abantu bakaba bambaye impuzu zera n'izubururu.

N'umurima muremure cane gose urimwo ubwatsi bufise ibara ry'umuhondo hasi hakaba hari n'ubwatsi bukiri butoya cane gose bukababa bukikijwe, n'imisozi miremire cane.

Ikibanza kinini cane gitewemwo icayi, hasi hakaba hari n’ibiti vyinshi, hakaba hari imisozi myinshi cane miremire ikaba iteyeko ubwatsi busa n’icatsi kibisi.

Nariko ndatambuka mu kabarabara k'ikirundi karimwo ivu, iruhande hakaba hari ivyatsi vyinshi vyimejeje, hakaba hashinze n'ibiti vyinshi bifise amashami asa n'urwatsi rubisi.

Ikibanza kinini kirimwo uruzi ruriko rurisesa ku mabuye, iruhande yaho hakaba hari ishamba ririkumwe n'ibiti bifise amashami asa n'ibara ry'urwatsi rubisi, musi hakaba hari amabuye.

Ni inka nyinshi cane hasi hakaba hari ubwatsi bukiri buto zikaba zikikijwe nishamba rinini cane ririmwo ibiti birebire Inka zikaba zifise amahembe impande hakaba hari umuntu afise igiti ku mugongo.

Abagabo babarovyi, bariko bazana amafi bavuye kuroba. Benshi bariko barasuka basuka ayo mafi, abandi bahagaze. Ikinga bari bazizanyeko numusipi ubosheko.

N’ikibanza kiryamyemwo inguge zibiri, hasi hakaba hari ubwatsi bwumye. Izo nguge zikaba zifise ibara ryirabura akaba ari icana n’ikindi gikuze.

Ikibanza kinini cane kirimwo inka ihagaze ifise amahembe ikaba ifise ibara ry'umugina, ikaba hasi hari ubwatsi, iruhande hakaba hari ishamba, irimwo amashurwe n'ibiti birebire.

Ivyondo bihagazemwo abagabo babiri ,umwe akaba afise indibo irimwo amazi asa nabi, akaba ariko arayisuka muy’indi apomesha, inyuma hakaba hari ishamba ririmwo ivyatsi.

Ikiyaga kinini kirimwo inyoni zifise umunwa muremure, inyoni zikaba zifise amabara atandukankye harimwo ayera nayirabura n'ayumugina hagati muri ayo mazi hakaba hari ubwatsi.

N'iraro rubatswe mu vyuma rikaba rihagazemwo isake nini cane ifise amabara atandukanye harimwo iryirabura, iritukura, n'iryumuhondo ikaba ihagaze m'ubwatsi bwumye.

Hari ibibuguru vy'ingurube . Bimwe bikaba bifise amabara atandukanye harimwo iryera n'iryirabura, hasi hakaba hari ibivu. Bikaba vyubakiwe n'amabati.

Ikibanza kinini kirimwo umuduga w'ibeni upakiye inka, hakaba hahagaze abantu babiri bafise inkoni, iruhande yaho haka hari n'ingoma, indani muruyo muduga hakaba hari inka.

N’uruzi rucafuye rurimwo ingona zibiri imwe ikaba iyiriye amenyo hakaba harimwo ubwatsi muri urwo ruzi iruhande hakaba hari imisozi y’amabuye akaba iriko ubwatsi.

Umusozi muremure uriko ishamba ry'ibiti, hakaba hari n'abantu benshi bariko barawudugako, hakaba hari n'ahantu baruhukira, hejuru hakaba hari n'igicu.

Ibarabara rirerire ry'ivu ririmwo imodoka ihagazemwo, impande haba har'ibigori iruhande kandi hakaba har'ibiti vy'ibigazi hejuru hakaba har'igicu c'imvura.

Ikibanze kinini cane kirimo invubu nyinshi zihagaze zikaba zifise amabara asa n'umugina, iruhande hakaba hari ishamba rinini ririmo ibiti nivyatsi.

Ni ishamba rinini ririmwo ibiti birebire bikaba hari nibindi biti vyumye hakaba hariko amashami afise amabara atandukanye harimwo y'icatsi kibisi nay'umuhondo.

Ikibanza kinini kiriimwo ubwatsi bukiri buto, hasi hakaba hari n'ivu. Iruhande hakaba hari urupangu rw'ibiti rukaba rwubatsemwo inzu biruhande hakaba hari n'ikigazi

Ikiyaga kinini hari inyoni ije ihagarara kurayo mazi, inyoni ikaba ifise amabara atandukanye, harimwo iryera n 'iryirabura. Ku nkombe, hakaba hari utwatsi n'imisozi miremire.

Inkoko kazi ziri mu bwatsi ziriko ziratora zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iryamugina iryera n'iryumuhondo, hasi hakaba hari n'amabuye, iruhande hakaba hari ishamba.

Ikiyaga kinini cane, kunkombe yaho hakaba hariho abantu bahahagaze ari benshi, hakaba hari imisozi myinshi, hejuru hakaba hari igicu cera.

Ikiyaga Tanganyika, ni ikiyaga uzosanga mu Burundi mu ntara yitwa Bujumbura. Ico kiyaga kirimwo ibikoko vyinshi nk'amafi, imvubu ndetse n'ibindi bitandukanye. Ico kiyaga bagifata nk'ikiyaga ca kabiri kinini kw'isi yose.

Umurima munini cane urimwo ibigori bikiri bito hasi hakaba harimwo ibiziba , iruhande hakaba hari ibigazi bikiri bito nibindi bigazi birebire cane .

Ikibanza kinini cane kirimwo amazu hagati abiri ariko amabati iruhande hakaba hari n'imisozi miremire, hakaba hari n'ibiti harimwo ibitoki n'igicu c'imvura.

Ahantu hasa nabi har'amabuye, ibicafu n'ibati rimeze nkirya cuye, hagati hakaba hahagaze inkokokazi ifise amabara asa n'umuhondo.

N'uruzi, kunkombe yaho hakaba hari ubwatsi ,buriko imbata nyinshi cane ,zifise amabara atandukanye ,harimwo iryera, iryirabura, niry'umugina. Iruhande yaho hakaba hari ubwatsi.

Namabido atonze ku mirongo akaba aboshwe n'umugozi wera akaba ari impande y'umufuko, amabido akaba afise amabara atandukanye harimwo iry'urwatsi rubisi n'iryera n'iryirabura n'iryumuhondo.

Uruzi rurimwo ivyatsi bifise ibara ry; urwatsi rubisi, hakaba hahagazemwo imvubu zibiri, imwe kikaba ari icana. Zikaba zifise ibara ry'umugina.

N'urugo rurimwo inka nyishi zikaba ziri kumwe n'intama nyishi hakaba harimwo inka zifise amahembe hasi hakaba hari ivu ritukura impande y'urwo rugo hakaba hari ishamba rinini ririmo iivyatsi vyishi.

N,inyoni iri mu bwoko bw,inuma ikaba ifise ibara ry'era ikaba ifise ijisho ryirabura umunwa utukura n,uturenge dutukura ikaba ihagaze ku giti.

Ikibanza kinini cane kirimwo ivaytsi hasi hakaba hari akabarabara gato kivu, hakaba harimwo ibigazi vyinshi bitonze kumurongo nibindi birebire.

Ikiyaga kinini cane kirimwo imvubu nyinshi cane harimwo niziko zirasama. Iruhande yaho ku nkombe, hakaba hari ubwatsi bukiri buto hakaba hari n'imisozi miremire.

N’ibibuguru vyishi biri hamwe bifise amabara atandukanye harimwo iryera n’iryirabura bikaba vyubakiwe n’ahantu hazitiye hasi hakaba hari ivu.

Nubwagazi bubiri buriko burarisha bukaba bufise amabara atandukanye harimwo irya mugina, iryera n'iryirabura bukaba buri mu nzu y'ivyondo hasi bukaba buriko burarisha ubwatsi.

Ni ikibanza kinini cane, kirimwo umucanga w'ivu, hakaba harimwo imbata hagati, zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iryera n'iryirabura, iruhande hakaba hari ishamba ry'ivyatsi.

Inka nyishi zihagaze zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iryera n'iryirabura zikaba ziri mu iraro ahantu hubakishijwe n'amabati iruhande yaho hakaba hari ibitoki n'aho zinwera amazi.

Niraro rinini cane rwose, ririmwo inkoko nyinshi cane harimwo isake, ninkokokazi. Hakaba hahagazemwo umugabo yambaye impuzu zubururu.

Ishamba rinini cane gose ririmwo amashurwe rikaba ririmwo n'ivyatsi vyimeza hakaba hari n'ibiti birebire cane bifise amashami asa n'urwatsi rubisi.

akanuma nagakoko keza cane gafise amabara yera n'ayirabura gahagaze kw'isi inyuma yako n'imbere yako hari ibikokoko ibicafu vyinshi gahagaze kugira karuhuke munyuma kace kigurukira

Inkoko nini cane ihagaze ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iry'umuhondo iryera niryirabura n'iritukura, ikaba ihagaze m'ubwatsi akaba ari isake.

Ikibanza kinini cane kirimwo inka nyinshi zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iryera, iry'amugina n'iryirabura hasi hakaba hari ubwatsi impande hakaba hari ishamba y'ubwatsi.

Ikibanza kinini cane gishasheko ibigori kwi sashe, hakaba hahagaze umukobwa yambaye agashati kera, akaba yambaye n'igitende gifise amabara y'urwatsi rubisi.

Ninka nini ihagaze ikaba ifise amahembe, ikaba ikikijwe n’ibiti vyinshi cane, hasi hakaba hari ubwatsi bubisi.

Umurima munini cane uteyemwo imbuto zitandukanye harimwo isombe hakaba harimwo n'ibigori iruhande hakaba hatewemwo ibiti vy'imyembe hakaba hari n'amazu yubatse.

Umurima munini cane urimwo ibitoke vyinshi vyeze, hakaba hahagazemwo umutama yambaye ikoti y'irabura, akaba ariko aravomera ibindi biterwa.

Inka nini ihagaze ikaba ifise amahembe maremare, ikaba ifise ibara rya Mugina. Ikaba ihagaze ku bwatsi. Ikaba ikikijwe n'ibiti vyumye.

Ni umurima munini cane utewemwo ibiterwa bitandukanye harimwo ibigori, ibiharage, amateke. Iruhande hakaba hari n'ibigazi, hakaba harimwo n'inzu.

Ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi hakaba harimwo n' akabarabara k'ivu gato, hakaba harimwo n'inka nyinshi zifise n'umuragizi hakaba hakikijwe n'ibiti vyinshi cane.

Ubwati bwinshi cane butonze ku murongo buringaniye neza, hakaba hahagaze umuntu ariko arapoma, inyuma hakaba hari n'ibiti byinshi cane.

Umurima munini yiya wo amashu uwo murima ukaba uhagazemo umugabo yambaye ishati rerire y'irwatsi rubisi akaba afise n'i poma mu mugongo, ariko agenda apompa y'amashu akaba yambaye n'agakingira umunwa n'ishapo itukura.

Ni umurima munini cane urimwo abantu bashika atanu bahagazemwo bariko baravomera bapoma uyo murima bakaba bambaye ku mugongo ibintu bisa n'ubururu bakaba bambaye n'ubupfukamunwa.

Mukimaza kiri hafi y'ibarabara ryivu hakaba hari abantu babiri bafise igunira iruzuyemo ivu n'uwundi hagati ahagaze iruhande yawo yiyobarabara ryivu hakaba hari ubwazi bw'imeza.

Umurima munini cane utewemwo ivyatsi hakaba hahagaze umugore yambaye igitenge n'umupira w'umuhondo akaba afise n'ikintu co gupompesha inyuma hakaba hari amazu menshi

N'umurima munini cane, utewemwo ubwatsi bwinshi ufise ibara ry'urwatsi rubisi hakaba hahagazemwo umgabo ariko arabupompa akaba yambaye inkofero n'agafuka munwa.

Mumurima munini urimwo ibiterwa ifise ibara ry'urwatsi rubisi hakaba hahagaze umugabo afise ikintu bapomesha, ariko arabipoma i ruhande hakaba hari n'ishamba ry'ivyatsi vy'imeza.

Ibirago bitatu vyuzuyeko ibigori vyinshi bikaba bifise ibara ritukura, hakaba hari nubundi bufuko butonze k'umurongo bufise ibara ryamugina.

N'ishashe nini cane yizuyemwo ivu ry'umucanga, iyo shashe ikaba ifise ibara ryirabura, impande yaho hakaba huzuye ubwatsi bwimeza.

Ikaratasi kumeza icogikaratasi kikaba kiriko isanamu iyo sanamu ikaba yerekana ahantu hari umurima hakaba hanateretse imifuko ine yandikishije amajambo yubururu n’ayandi y'urwatsi rubisi.

N'abagabo babiri bahagaze mumurima munini cane w'ibigori bakaba bambaye imipira n'amakoti asa nibara ryirabura; ninkofero yirabura bakaba bari impande yumwonga nimpande yibiti vyinshi .

Udukopo n'utu bido dufise amabara atandukanye harimwo iry'icatsi kibisi n'umuhondo n'iyera hakaba hacafyeko ari imiti yo kuvura udukoko dutoduto.

N'ahantu hari imifuko ipakiye ifise ibara ryera hakaba hacafyeko ibintu bifise amabara atandukanye harimwo iry'ucatsi kibisi, iry'umuhondo

Ni abagabo babiri bariko baravomera ibigori bikiri bito, impande yaho hakaba ari ibiti bigufi nibindi biti birebire, n'imisozi miremire. Impande yaho hakaba ari umwonga.

Ahantu hakorerwa ubuhinga bwo kuvura ibiterwa, hakaba hubatswe mu buryo bwa kijambere hubakishijwe ibikoresho biteyimbere. ivyo bikoresho rimwe na rimwe bikaba bisize amabara yera. hakaba hari umuganga w'ibiterwa afise akantu mu ntoke ariko arashirako umuti.

Ikiyaga kini cane gisa n'ubururu iruhande yaho hakaba hari ubwatsi bwimeza impande yaho kandi hakaba hari imisozi miremire iriko ibiti hejuru hakaba hari igicu.

N'ifi itestwe neza ikaba irikumwe n'indimu zikase n'umuceri ukaba uriko ibiringo hejuru bisa n'urwatsi rubisi, iruhande hakaba n'ivyamwa bikaba biri kw'isahani yera.

Abantu beshi bahagaze batandukanye harimwo umugore, abagabo be n'abana bakaba bafise urusenga bahejeje kurobesha amafi iruhande yaho hakaba hari uruzi rwinshi.

Nimeza y'ikibahu ikaba iriko ifi nini ryokejwe ikaba ifise amabara atandukanye harimo iryo umuhondo n'iyirabura ikaba iri kw'isahani yera.

N'ifi bariko barotsa ikaba iri kicuma hasi hakaba hari umuriro, iruhande hakaba hari indimu n'utwatsi tubisi, iyofi ikaba ifise amabara asa numuhondo.

Ni igitambara kiriko isorori irimwo ivyo kurya hejuru hakaba harimwo n'uturungo dusa n'icatsi iruhande hakaba hari icamwa c'indimo.

N'igitambara kiriko isorori isa n'umutuku, indani hakaba hari ivyokurya bikaba bifise ibirungo hejuru bisa n'ugwatsi rubisi, iruhande hakaba hari indimu.

Ikibanza kirimwo amafi abiri maremare akaba ari mu mabarafu menshi, ayo mafi akaba afise ibara ryera n'iryirabura, ayo mabarafu akaba afise ibara ryera.

N'ikiyaga kinini cane kirimwo ubwato bakaba bariko bararoba , inyuma hakaba har n'imisozi myinshi cane, ubwo bwato bikaba birimwo abantu benshi.

Ifi yokejwe nini ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iryumuhondo n'iryirabura iruhande hakaba hari indimu zikaba ziri kw'isahani yera

Ikiyaga kinini cane gifise ibara ry'urwatsi rubisi hakaba harimo n'ubwato bufise ibara ry'ubururu, iruhande hakaba hari ishamba rinini ririmwo ivyatsi.

Ifi nini cane yokejwe. Ikaba ifise ibara ry'umuhondo. Ikaba iri kw'isahani yera, hafi yaho hakaba hari igitambara gifise ibara ry'umugina. Ikaba iri ku meza.

Ikiyaga kinini cane kidatemba hagati hakaba hari umusozi urimwo ibiti hakaba impande hari nimisozi myinshi cane miremire iruhande hakaba hari nishamba ryinshi .

Indagara nyishi cane bahejeje kuroba zikaba ziri mw'ibassin zibiri zuzuyemwo, zikaba zifise ibassin amabara atandukanye, harimwo iyuburu hakaba iyindi ari yumuhondo.

Ikiyaga kinini kirimwo ingunguru zituma ico bashaka kubaka kitaja mumazi, kandi kenshi iyo uravye ikiyaga usanga kiri kumwe n'umusozi. Uwo musozi iyo uwuravye ni gake utabona ibicu mukirere.

Isahane iriko infungurwa nyishi zitandukanye harimwo ibiraya bitetse n'umuceri hakaba hariko n'indimu zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iry'umuhondo, iryera ni ryicatsi kibisi

Ifi iri mu bikoko biba mu mazi kandi biribwa n'abantu dukunze kubibika mu mabarafu kugira nti bipfe n'irya iryoshe cane kandi abarundi beshi dukunda aha dukunze kuyibika mu gasorori tugashiramwo ibarafu kugira ntizipfe.

N'ifi nini cane yokejwe ifise ibara risa n'umuhondo ikaba iri kwisahani isa niyera hakaba hariko indimu ikase, indimu ikaba ifise ibara ry'umuhondo.

Ni ifi zitatu ziriko zirotswa ku mbabura zikaba ziriko indimu hejuru zibiri zikaba zugaranwa n'ivyuma, zikaba ziko ziravamwo imyotsi.

Ikibanza kinini kirimo ivyatsi binini vyimeza i ruhande hakaba hari n'ibiti birebire hakaba harimwo n'inzu isakaye n'amabati.

Ikibanza kinini cane kirimwo ibiti biteye ku murongo vy'umukaratusi bikaba bifise amabara atandukanye harimo igera n'iryo icatsi kibise hasi hakaba hari utwatsi twimeza.

Umurima munini ukaba urimwo ibivu n'utwatsi twimeza iruhande hakaba hari ishamba rinini cane rikaba ritewemwo ibiti birebire nibindi biti bigufi

Ni ishamba rinini cane ririmwo ibiti bifise amashami maremare akaba afise ibara ry'ugwatsi rubisi hejuru hakaba hari igicu cera

Ikibanza kinini cane kirimwo abantu, hakaba harimwo uwambaye umupira utukura akaba ahagaze kw'ikinga, hakaba hari n'ishure rifise ibara ry'ubururu, iruhande hakaba hari ishamba ry'ibiti birebire.

Ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi bwimeza, hakaba hatewemwo n'ibitoki, hakaba hari n'umurima munini cane utewemwo ibigori, iruhande hakaba hari n'ibiti birebire.

Umurima munini ,urimwo ubwatsi bwimeza, n'ikibanza kirimwo Ibivu, iruhande hakaba hateye ibiti bitonze k'umurongo birebire ,n'ishamba ry'ibiti vyinshi.

Umurima munini cane utewemwo ibigori bikaba vyarumye barahejeje ku bisoroma hakaba harimwo ubwatsi bwimeza, iruhande hakaba hari n'ishamba ririmwo ibiti birebire cane.

Ikibanza kinini cane kikaba kirimwo ibitoki bikiri bito n'ibindi biriko birakura iruhande hakaba hari ishamba ry'ivyatsi hasi hakaba hari ibicanga vy'ivu.

Ikibanza kinini cane kirimwo umucanga; ukaba urimwo n'amabuye hasi hakaba hari n'imicafu; iruhande hakaba hari ivyatsi vyimeza; harimwo n'amateke, hakaba hari n'urupangu rw'amatafari.

Ni umurima munini cane urimwo ibitegwa bitandukanye harimwo igitoke n'ibindi bitegwa vyimeza, hakaba hahagazemwo igiti kirekire. Ivyo bitoke n'ivyo biti vyimeza bikaba bifise amabara atandukanye harimwo ibitukura n'iry'icaci kibisi.

N'ikibanza kirimwo umurima utewemwo ubwatsi bwimeza n,amateke iruhande hakaba hari inzu yubatse ubwo bwatsi bukaba bufise ibara ry'urwatsi rubisi hakaba hari n'ikindi giti.

Ivyatsi vyishi cane harimwo ibigorigori haka hashinzemwo ibiti bitonze kumurongo hakaba hari impande ishamba rinini ririmwo ibiti birebire n'ibiti bigufi

N'ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi n'ibiti batemye hagati impande yaho hakaba har'ibarabara ry'ivu hakaba hakikijwe hose n'ibiti birebire cane gose.

N’umurima muremure cane urimwo utwatsi dusa n’urwatsi rubisi iruhande hakaba hari ishamba rinini ririmwo ibiti birebire n’ibiti bigufi hakaba harimwo n’ibiti vy’ibigori vyumye.

N'umurima munini urimwo ibiti vyinshi, hakaba harimwo ibiti birebire n'ibiti bigufi aho hantu hakaba hari n'ubwatsi bukiri buto n'umucanga. Hejuru hakaba hari ibi cu.

Ibitoki vyishi harimwo ibifise imitoto yumye hakaba hariho na kimwe gifise igitoki camye kikaba gishigikiwe n’ibiti bibiri.

Ni ikibanza kinini cane kirimwo ibiti vyumye vy'ibigori, hakaba hasi hari ubwatsi, Iruhande hakaba hari ishamba rinini cane ririmwo ibiti birebire n'ibindi bigufi.

Umurima munini urimwo ivyatsi vyinshi hagati hakaba hatewemo ibigori vyumye, iruhande hakaba hari ibiti birebire cane nibindi bigufi.

Igiti gito cirimo udushugwe indani hakaba gifise amashami atandukanye harimo ijyu’muhondo nijyicyatsi kibisi inyuma hakaba hari inzu ifise ibiyo bitabonerana.

Ni ikibanza kini cane kirimwo ivyatsi vyimeza, hakaba hatewemwo ibitoki bimwe bimwe bikaba vyareze ibindi bitarera, hakaba hari n'igicu gisa neza.

N'ishamba rya rukoko ririmwo ibiti birebire, bikaba bifise amashami afise ibara ry'urwatsi rubisi, hama hejuru hakaba hari igicu gisa neza.

Ikibanza kirekire cane kirimwo ubwatsi bwumye n'ubundi bwatsi butaruma hakaba hari nibuye hagati, hakaba hakikijwe nibiti birebire nibindi biti bigufi cane

N'ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi bukiri buto hakaba harimwo n'amashurwe afise ibara ryera hakaba hatewemwo inyuma ibiti birebire cane.

Umurima munini urimwo ibiti baheruka gusoroma vy'ibigori, inzu isakaye n'amabati , hakaba hari ibiti birebire biri impande y'imisozi, hasi hakaba hari ubwatsi bukiri buto.

Ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi bwimeza hasi hakaba hari n'ibiti vy'ibigori vyumye, iruhande hakaba har'ibiti birebire bihateye n'amazu menshi, hakaba hari n'ikirere ciza .

N'umurima munini cane urimwo utwatsi twimeza, n'ibindi biti vyumye inyuma hakaba hakikijwe n'ibiti birebire cane , hakaba harimwo n'ibindi biti vy'ibitoke.

Akabarabara k'ivu kari impande y'igiti kinini kiriko amashami afise amabara atandukanye harimwo y'urwatsi rubisi n'iryumuhondo inyuma hakaba hari umusozi n'igiti c'umwembe.

N'ikibanza kinini cane rwose kikaba gitewemwo amateke, hasi hakaba harimwo nivu, nimyumbati hakaba hariyo n'ibiti vyinshi vyameze birebire hakaba harimwo nibitoke.

N'urupangu runini gwubakishijwe n'amatafari indani hakaba hari inzu irikumwe n'amashugwe menshi, amashugwe akaba afise amabara atandukanye harimwo iry'umuhondo n'iry'icatsi kibisi.

Ni umurima munini cane gose urimwo ibiti vyumye n'ivyo batemye, hasi hakaba hari ubwatsi , iruhande hakaba hari inzu yubatse ifise n'amabati ikaba ikikijwe n'imisozi.

N'umurima muremure urimwo abantu ,hakaba harimwo umugabo afise isuka muntoki, harimwo n'ibiterwa bifise ibara ry'icatsi kibisi, inyuma hakaba Hari n'ishamba vy'ibiti.

Ahantu ku musozi hari intama zibiri, izo ntama zera zikaba ziriko zirarisha ziduga wa umusozi imwe nayo ikaba iriko iraraba inyuma uwuziragiye, imwe murizo ikaba yunamye iriko irarisha kandi ikaba ifise n'umurizo mugufi kurusha ingenzi yayo.

N'umugabo n'umugore bafise igiti kiriko imyumbati , inyuma hakaba hari n'umurima munini cane utewemwo imyumbati hakaba hari n'imisozi inyuma yaho miremire .

N'umurima munini cane uteye igomwe, ukaba utewemwo icamwa c'inanasi, hakaba hahagazemwo abantu batandukanye harimwo abagabo n'abagore, inyuma hakaba hari ishamba ririmwo ivyatsi.

Ikibanza kinini cane kikaba kirimwo umurima ukaba ufise akabarabara k'ikirundi, hakaba hahagazemwo umugabo be n'umugore bakaba bafise kugitugu isuka, hakaba hari n'imisozi miremire iriko amashamba.

Ikibanza kinini cane kikaba kirimwo umurima ,uyo murima ukaba uhagazwemwo n'abagabo babiri. Umwe akaba afise n'ibase abo bagabo bakaba bafise amashati harimwo amabara atandukanye harimwo iry'ubururu n'iritukura.

Ikibanza kinini cane gitewemwo imisigati ikaba ifise amababi afise amabara atandukanye harimwo iyo umuhondo n'iyo icatsi kibise iruhande hakaba hari n'ishamba y'ibiti.

Ni amateke menshi cane ariku gisahani hamwe aya ndi akaba arikiriko imizi i ruhande hakaba hari n'ibibabi vyayo bikaba bifise amabara asa n'urwazi.

Ishamba rinini cane rikaba ririmwo ibiti vyinshi hakaba hatewemwo ibiterwa butandukanye harimwo isombe , bikaba bifise namabara atandukanye harimwo iryicatsi niry'umuhondo.

Ni umurima munini urimwo umugore yambaye igitenge kirimwo amabara atukura akaba yikoreye n'isuka ari impande y'imirima iri kumwe n'imisozi miremire.

Ikibanza kirimwo ivoka nyinshi cane gose, zikaba ari nto zikaba zifise amabara atandukanye harimwo ayirabura nay'uratwsi rubisi.

Ni umurima mu nini cane harimwo umugore yambaye igitenge n'igitambara mu mutwe hakaba hateyemwo icayi ,imbere hakaba hari n'imisozi iriko ibiti birebire.

Igicu c’imvura igomba kugwa hakaba hahagaze umugore afise igikapu gifise amabara y’umuhondo hakaba harimwo n’imboga zifise ibara ry’urwatsi.

N'umugore ariko aratera amashurwe ku murongo, akaba yambaye umupira ufise ibara ry'icatsi kibisi, n'ipantaro, n'igitambara mu mutwe, inyuma hari ubwatsi bwimeza.

Ahantu ku musozi Kanyange na Kamariza bariko baramanuka bavuye ku kivi bakaba bakenyeye ibitenge, Kamariza akaba ahetse umwana afise n'agakemanyi mu ntoke n'isuka ku rutugu. Kamariza na we akaba afise akandi gakemanyi k'urwatsi rubisi na we akenyeye igitenge n'isuka ku rutugu.

Ikibanza kinini kirimwo ibikapo vyinshi cane bifise ibara ryera, hakaba hapakiyemwo amavoka menshi cane, akaba nayo afise ibara ry'icatsi kibisi.

Ni ikibanza kinini cane kirimwo ivyatsi vyimeza i ruhande hakaba hari ibiti vyinshi birebire bifise amashami asa n'urwatsi rubisi.

Ishamba rinini rifise ibiti bifise amashami afise amabara atandukanye harimwo iryu muhondo ni ryo icatsi kibisi hakaba hatewe ko amapera meshi atarerera.

N'umugabo yambaye itaburiya yera , mumutwe akaba yambaye inkofero isa numuhondo akaba arahantu hari imifuko myinshi cane ipanze isa numuhondo.

Mu murima munini cane utewemwo ibiterwa bifise ibara ry'umuhondo hakaba hahagazemwo abagabo n'umugore umugore akaba afise mu ntoki iterefone akabayambaye igitenge gitukura n'umupira wirabura.

Imifuko myinshi cane gose ihagaze ku murongo. Ikaba yuzuyemwo ibiraya vyinshi. Hakaba hicaye impande y'aho umuntu. Iyo mifuko ikaba ifise ibara ryera.

Umurima munini cane utewemwo ibigori, ivyo bigori bikaba bitarera, bikaba bifise amashami asa nurwatsi rubisi, iruhande hakaba hari utwatsi twimeza .

Ni umurima munini cane utewemwo amashu hakaba hahagazemwo abantu benshi bambaye impuzu zitandukanye harimwo imipira ibitenge inyuma hakaba hateyeyo ibiti vyinshi birebere n'ibicu hejuru.

Umurima munini cane utewemwo isombe zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iryicatsi kibisi n'iryirabura iruhande hakaba hari n'imisozi miremire iriko ishamba ry'ibiti.

Ni ikibanza kinini cane kirimwo intama nyinshi hakaba harimwo ubwatsi bw'imeza izo ntama zikaba zifise ibara ryera i ruhande hakaba hari n'ibiti birebire.

Ibiraya birik' umucanga, bikaba bahejeje kubisoroma, hakaba hariyo ibindi bifise imizi, iruhande hakaba hari utwatsi twimeza.

Niraru rainini cane ryubakishijwe mu bibaho hasi hakaba hari ubwaze hakaba harimwo inka nyinshi zikaba zifise amabara atandukanye harimwo igera n'iryirabura.

N'umurima munini cane urimwo ibitegwa bitandukanye harimwo igiti c'ivoka, hakaba harimwo ivoka zitarera, izo voka zikaba zifise ibara ry'ugwatsi rubisi.

Ahantu ku meza bateretse agakemanyi gatoboye, kameze nk'akayunguruzo gakozwe muri palasitike, hakaba harimwo ubwoko bw'icamwa c'imicungwe gifise ibara gihishiye, kigeze gukoreshwa.

Abantu babiri bahagaze mumurima muremure cane bakaba bifise imyumbati muntoki, inyuma hakaba hari imisozi miremire iriko ibiti vyinshi cane .

Umugore ariko aratera amashurwe akaba yicaye akaba yambaye umupira usa n'urwatsi rubisi mu mutwe akaba yambaye igitambara gisa n'umugina ipantaro ry'irabura i ruhande yiwe hakaba hari n'ubwatsi bw'imeza.

N'abantu beshi cane bambaye impuzu zifise amabara atandukanye harimwo iryera iryubururu n'iryirabura. Bakaba bari mumurima munini inyuma hakaba hari n'ibiti birebire n'imisozi

N'ibiraya vyishi cane biri hasi bikaba biri mu giseke kijishije bikaba bifise amabara atandukanye harimwo iryu muhondo n'ibindi bitukura

Umurima munini cane urimwo abantu bariko bararima, bakaba bafise isuka, inyuma hakaba hari imisozi miremire cane iriko ibiti vyinshi cane.

Umurima munini wezemwo ibiterwa, bikaba bifise ibara ry'urwatsi rubisi, hakaba harimwo abagore babiri bambaye ubufuka munwa, bakaba bambaye n'ibitenge.

Inkokokazi ziri ahantu hamwe ziriko ziratoragura hasi. Hasi hakaba hari ubwatsi busa n'urwatsi rubisi. Izo nkoko zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iryera, iryirabura n'irya mugina.

Ni ikibanza kinini cane kirimwo ibiraya vyinshi bariko baradandaza, hasi hakaba hari isima , iruhande hakaba harimwo umuntu, ivyo biraya bikaba bifise ibara risa n’umugina.

Ikibanza bariko baradandarizamwo ivyamwa bitandukanye, hakaba hahagazemwo n'abantu bariko barabigura. Ivyo vyamwa bikaba harimwo: umuhwi, umwembe, umucumgwe, imandarene.

N'umurima munini urimwo ibitegwa hakaba hahagazemwo umugore yambaye umupira w'icatsi kibisi; n'igitenge; n'igitambara mu mutwe cirabura, akaba afise n'ibase y'ubururu.

N'ibijumbu vyishi bikiriko n'imizi yavyo bihejeje gusoromwa mumurima inyuma hakaba hari n'ishamba yivyatsi vyishi ivyo bijumbu bikaba bifise ibara ritukura

Ibijumbu vyishi cane bahejeje gusoroma bikaba bisashe hasi bikaba bifise amabara atandukanye harimwo iritukura n'iryumuhondo

Ni umurima umunyeni cane utewemwo ibigori hakaba harimwo abantu babiri bariko barabisoroma ibigori bikaba bifise ibara ry'urwatsi rubisi hakaba harimwo n'umugabo yambaye umuzu y'ubururu.

Ikibanza kinini cane kirimwo abantu benshi; hakaba hatewemwo isombe hejuru hakaba hasakaye n'ihema ,abo bantu hakaba harimwo abagabo be n'abagore.

Ni umurima unini cane utewemwo ubwazi i ruhande hakaba hari n'imisozi miremire cane iriko amashamba hakaba hahagazemwo abantu babiri umugore n'umugabo.

Ni umurima munini cane utewemwo ibiterwa vyamashu yeze, hagati na hagati hakaba hari ubwatsi bwimeza, ayo mashu akaba afise amashami asa n' urwatsi rubisi.

Umurima munini cane urimwo ibitegwa vyibungo bitarera hakaba hahagazemwo umugabo yambaye umupira wumuhondo akaba yambaye kumunwa agafukamunwa

Ni ibigori bimwe bikaba vyokeje ibindi bidatonoye ivyo vyokeje bikaba bifise amabara atandukanye harimwo iryirabura n'iryumuhondo, bikaba biri impande y'amakara.

Ahantu habaye ibikorwa rusangi vyo gusoroma umurima mininiya wibigori bakaba bazindukiyemwo ari abagore benshi nabagabo benshi bamwe bakaba bambaye ibitambara mumutwe abandi bakenyeye ibitenge abagabo nabo bakaba bafise imihoro abandi bakaba bariko bakoresha iminwe basoroma.

Ri umurima munini cane utewemwo isombe zikaba ziriko zirera iruhande hakaba hari n'imisozi miremire iriko ibiti vyinshi cane bikaba bisa n'urwazi rubise.

N'ikigurube kinini cane gose, kiryamye hasi, kikaba gifise ibibuguru vyinshi biheruka kuvuka, bikaba biriko bironka ,hakaba hari n'utwatsi hasi.

Ni umurima uteye igomwe uhagazemwo umugore yambaye umupira w'ubururu akaba yambaye n'igitenge mu mutwe akaba yambaye igitambara c'ubururu, iruhande hakaba hari ishamba ry'ibiti.

N'umugabo yambaye ikoti n'amarori mu ntoke akaba afise ibiraya n'ibindi birimwo imizi akaba ari mu murima munini urimwo ibiti birebire n'ibiti bigufi iruhande hakaba hari amabuye manini.

Ikibanza kinini cane gose kirimwo ivyatsi vyinshi vyimeza iruhande hakaba hari ibiti vyinshi birebire bikaba bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ivyamwa bibiri kimwe kirakase ikindi ntigikase ,ico gikase kikaba gifise ibara indani ritukura n’urubuto kikaba gifise amashami asa n’ibara ry'urwatsi rubisi.

Numurima munini cane urimwo abantu benshi harimwo abagore numugabo bakaba bariko barasoroma ibiraya iruhande hakaba har'ibigori bihateye hasi hakaba hari ibiraya basoromye.

Ni igikapo kinini cane kirimwo imyembe myinshi cane, ico gikapo kikaba gifise ibara ry'ubururu, iyo myembe nayo ikaba ifise ibara ry'urwatsi.

Ikibanza kirimwo umurima urimwo ibiterwa bakaba bariko barakivomera hahagaze umuntu yambaye umupira n'ipantaro akaba yikoreye n'ikintu bapompesha hifise ibara ry'umuhondo.

Ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi bwumye, ikaba ihagazemwo impene yisuguru nini cane ifise amabara atandukanye harimwo; iryera, iyumugina n'iyirabura ikaba ifise namahembe manini.

Ni umurima munini cane utewemwo ibigori, hakaba hahagazemwo umugabo yambaye ishati y'ubururu n'inkofero, mu ntoki akaba afise ubwatsi bukiri bubisi.

Umurima munini cane urimwo abantu beshi harimwo abagabo, abagore hakaba hatewemwo ibigori bikiri bito hakaba hakikijwe n'ibiti n'amazu.

Ni umugabo ahagaze yambaye itaburiya ifise ibara ryera akaba yambaye n'inkofero ifise ibara ry'umuhondo, akaba ari impande y'imifuko myinshi cane itekeye, ikaba ifise ibara ry'umuhondo.

Ibijumbu n'inrya iryoshe cane kandi abarundi twese dukunda ,ibijumbu bitera akayabagu dukunze kubirya birikumwe n'uduharage canke tukabirya vyonyene canke tukabirya vyokeje .

Ikibanza kinini cane gitewemwo imicungwe itarera, ikaba ifise amashami y'urwatsi rubisi, umucugwe ukaba ufise nawone ibara ry'urwatsi rubisi.

Ni umugore ahagaze mu murima munini wibigori akaba yambaye igitenge n'umupira ufise ibara ryirabura akaba yambaye nigitambara mumutwe kirimo amabara atukura.

Ni umurima muremure utewemwo ibigori bikiri bito, ukaba uhagazemwo abagabo n'abagore benshi cane, hakaba iruhande yaho hari ibiti birebire n'amazu menshi.

Ni umugabo ariko arakora mubitegwa bifise ibara ry'ugwatsi rubisi umugabo akaba yambaye umupira ufise amabara atandukanye harimwo iryera, iryubururu n'iritukura.

Ikibanza kinini cane kirimwo abantu benshi bakaba bariko bararima hakaba harimwo abagore ,abagabo bakaba bafise amasuka iruhande hakaba hari n'ishamba ry'ivyatsi.

Abagore babiri n'umugabo umwe yambaye umupira w'ubururu, abagore bakaba bambaye ibitambara mu mutwe bakaba bariko bararaba hasi mumashurwe yera impande hakaba hari ibiti birebire.

Umugabo ahagaze hagati mu murima w'ibiraya, yarahejeje kwimbura ivyo biraya akaba yarafise mu minwe umuvyaro w'ibiraya n'imbuto z'ibiraya akaba inyuma hari ibiti vy'umukaratusi.

Mu kibanza kinini kiriko kiradandarizamwo ibiraya vyinshi cane hakaba hariho abantu batandukanye harimwo abagabo , abagore bakaba bariko barasuma ivyo biraya .

Ni umurima muremure urimwo umugabo awuhagazemwo impande yaho hakaba hari ivyamwa bitarera bikaba bishinzwe kugiti hasi hakaba hari ivu inyuma hakaba hari imisozi miremire.

Karori na Kanyange n'abagenzi biwe bamuhaye umusada wokuja gusoroma ibiraya bakaba bariko barayora ahantu bashize umwimbu wabo kugirango bashobore kuraba ahantu babishira babandanye basoroma. kandi hirya y'uwo murima hakaba hateye ibigori birebire bikuze bigeze kuribwa.

Isoko rinini cane ririko riradandarizwamwo imfungurw n’ivyamwa bitandukanye hakaba harimwo ikaroti, intore , itomati ,imicungwe ,itunda ,ibungo .

Ikibanza kinini cane kirimwo abantu benshi cane bariko bararima hakaba harimwo abagore ,abagabo, hakaba harimwo n'ibiti vyinshi bakaba bariko bararimisha isuka .

Ikibanza kinini cane kirimwo ivyamwa vyinshi bitandukanye harimwo imandarena, umucunrwe, itunda nibungo bikaba bifise ibara ry'umuhondo niry'icatsi kibisi.

Imifuko myinshi itonze kumurongo, ikaba irimwo ibiraya. Iyo mifuko ikaba ifise ibara zitandukanye harimwo iry'urwatsi rubisi, n' iryera hakaba hari n'abantu.

Umurima munini urimwo umugabo ahagaze yambaye umupira w'urwatsi rubisi, akaba yambaye n'agafukamunwa, inyuma hakaba hari ibiti n'imisozi n'ibati.

N'inkoko nyishi cane ziri mwiraro yazo, hakaba hariho umuntu ariko arazigaburira, hakaba hariho nikintu zifunguriramwo, izo nkoko zikaba zifise ibara risa n'umugina.

Umugabo ahagaze mumurima yambaye umupira akaba yambaye ninkofero yirabura ni umurima munini cane w'ibigori ukaba ukikijwe nimisozi miremire, impande yaho har'ibiti birebire.

N'umurima muremure urimo ivyatsi bikiri bigufi hakaba harimo abagabo babiri n'umugore yambaye igitambara mumutwe, bariko bararaba hasi abagabo bariko barakora muri ivyo vyatsi.

N'abagore babiri bari mumurima munini bariko bararima bafise isuka muntoki inyuma hakaba hari imisozi miremire iruhande haka hari ishamba ry'ibiti harimwo n'ibitoki

Abagabo bahagaze mu murima munini cane , hakaba harimwo ibitegwa bitandukanye , harimwo n'ivyamwa, hakaba harimwo igitoke , amateke. Umugabo akaba afashe igiti impande yiwe hakaba hari n'ivyamwa bitarera akaba yambaye aga fukamunwa.

Umugore ahagaze mu murima w'ibigori akaba afise isuka, akaba yambaye ibitenge bifise amabara bitukura akaba afise n'isuka akaba ari mpande y'imisozi miremire.

N'umugore ari mumurima munini cane, akaba yambaye umupira wubururu, nigitambara cubururu akaba afise telefone mu ntoke. Inyuma yiwe hakaba hari ibiti, namazu yubatse, nimisozi myinshi.

N'ikibanza kinini cane kirimwo abantu benshi cane hakaba harimwo abagabo, abagore, nabana. Iruhande hakaba hakikijwe n'ibiti bifise amashami akaba asa nurwatsi rubisi.

Umurima muremure cane gose urimwo ibiti vyibigori iruhande hakaba hari ibishamba rinini ririmwo ibiti birebire nibindi biti bigufi hasi hakaba hari utwatsi dutoya cane gose

Ni igitoki kiryamye hasi kikaba gifise amabara asa n'urwatsi rubisi, hasi hakaba hari imicanga irimwo amabuye iruhande hakaba hari utwatsi tukiri duto.

Umugore ahagaze mu murima munini hakaba hatewemwo ibiti bifise amashami afise amabara asa n'urwatsi rubisi akaba yambaye ishati y'igitenge ifise ibara ritukura.

Umugore ariko arasanzaza imbuto kurusenga akaba yambaye umupira utukura, nigitenge gisa numuhondo nagatambara gasa nurwatsi rubisi, inyuma haka hari imisozi.

Impene ifise amabara yera hamwe n'ayirabura. Impene ni igitungwa kandi kikongera kikaba igikoko gitungwa n'abantu, kenshi iyo dushatse kurya inyama turashobora kuyikoza ku nyama y'impene kuko biraryoshe cane.

Umurima munini cane urimwo ivyatsi bikiri bito n'ibindi inyuma birebire cane hakaba harimwo abagore babiri n'umugabo umwe yambaye umupira w'imbeho ukaba urimwo amabara yera n'iyubururu akaba afise isuka.

N'umurima munini cane w'icayi, urimwo abantu bariko barasoroma. Umwe akaba afise igikapo kirimwo icayi. Akaba yambaye umupira w'umuhondo.

N'umurima munini cane urimwo abantu benshi, ukaba utewemwo isombe hakaba harimwo abambaye amashati umwe akaba yambaye inkofero y'ibara ry'urwatsi rubisi hakaba hakikijwe ishamba.

Ico co kudandarizamo cirimo ivyamwa bitandukanye harimo imyembe, amatunda harimo nibindi bitekeye mwisashi ibindi bikaba biri kukigosozo kijishije.

Umurima munini cane utewemwo isombe ukaba uri impande yimisozi miremire irimwo ibiti vyishi cane bifise amashami asa n'urwatsi rubisi

Urupangu runini rurimwo abantu bariko baraganira hakaba harimwo abagabo n'umugore umwe yambaye umupira w'urwatsi rubisi nigitambara mu mutwe cera bakaba bari ahantu batonze kumurongo udufuko turimwo amashurwe.

Umurima munini cane utewemo inanasi, hakaba hahagazemo umugabo yambaye umupira usa nk'umugina mu ntoki akaba afise inanasi hasi akaba afise ishakoshe yuzuyemo inanasi.

Ikimbaza kinini cane kirimwo imyembe, imwe isa nkiyihiye, iyindi itarasha hakaba hari n'imifuko hakaba hahagazeyo umuntu ariko arayisoroma iruhande hakaba hari n'ibiterwa vy'ibigori.

Ni amabungo abiri ari ku meza y'ikibaho hasi hakaba hari ishami ry'urwatsi rubisi, hakaba hari ibungo rikase rikaba ririmwo imbuto zifise amabara atandukanye harimwo iry'umuhondo niry'irabura.

Umurima muremure urimwo ivyatsi bigufi n'ibindi birebire, umugore muremure akaba yambaye agatambara kubururu n'impuzu zirabura akaba afise ivyamwa mu ntoki impande yaho hakaba hariho umwana afise nakadobo hakaba hari n'ibitegwa biteye muruwo murima.

Umurima muremure cane urimwo abagabo n'abagore bariko baratera imbuto, muruyo murima hakaba hari ibiti vyumye hasi bikaba bikikijwe nibiti birebire iruhande..

Ni umurima munini cane utewemwo ibitegwa bifise amashami asa n'urwatsi rubisi, hagati na hagati hakaba hari n'ibivu , iruhande hakaba hatewe ishamba irimwo ibiti birebire .

Ni abantu babiri bari mu murima munini cane urimwo ibitegwa vy'ibigori, hasi hakaba hariyo amashugwe asa n'urwatsi rubisi. Umugore akaba yambaye igitambara mumutwe cera.

Ikibanza kinini cane kirimwo impene nyinshi zifise amabara atandukanye harimwo iry'amugina, iry'irabura n'iryera zikaba zifise amahembe manini inyuma hakaba hari imisozi n'ishamba.

Umurima munini cane ufise amashami y'urwatsi rubisi ukaba utewemwo intore, ukaba uhagazwemwo umugabo yambaye umupira wera iruhande hakaba hari ishamba ry'ibiti.

Ni umurima munini cane harimwo abantu bariko bararima bafise amasuka mu ntoke hakaba hari n'inyuma abantu benshi iruhande hakaba hari n'imisozi miremire n'igicu gisa neza.

Umurima munini cane ubagaye neza, ukaba utewemwo ibigori, hakaba hahagazemwo umugabo ariko aratera izindi mbuto, iruhande hakaba hari n'ishamba ririmwo ibiti.

Ni imifuko yuzuyemwo ibiraya myinshi itonze ku murongo imifuko ikaba yera hakaba hari abantu babiri b'abagabo umwe yicaye ku mufuko uwundi ahagaze impande hakaba hari ibiti vyinshi n'inzu yubatswe n'amabati.

Umurima munini uhagazemwo umugore yambaye igitambara gifise ibara ry'ugwatsi rubisi, akaba yikoreye n'isuka kumugongo, inyuma hakaba hari n'imisozi miremire n'igicu gisa neza .

Umurima munini cane utewemo ibiraya hakaba harimwo ni micanga myinshi hagati, hakaba hari abantu benshi hakaba hakikijwe n’inshamba ry'ibiti birebire.

Ikibanza kinini cane gisashemwo imyumbati hasi hakaba hari n'abantu hari n'umugore yambaye igitenge c'ibara ry'ugwatsi rubisi n'igitambara mumutwe gitukura hari n'abagabo bafise amakinga.

Abantu bane b'igitsina gore, umwe ntitumubona wese tubona igihimba co hasi gusa. Ari mugikorwa co kurima afise amasuka bari mumurima.

Nikibanza kinini kirmwo ibigori hakaba hahagazemwo umugabo afise umwungu inyuma hakaba hari ishamba ry'ibiti binini cane ivyo bigori hakaba hariho ivyeze nibitarera .

Umurima w’ibigori vyinshi bikaba bimaze kwama, bikaba vyaramaze kuzana ishishiro hejuru ku camwa no ku giti ikigori gisanzwe kivako.

Umurima munini cane utewemo ibiterwa bitonze ku murongo hagati hakaba hashinze ibiti bifise ibara ryera iruhande yaho hakaba hari ishamba ry'ibiti vyishi cane.

Nahantu hanini cane Hari iraro ryubakishijwe nibibaho, hagati hakaba Hari imashine y'icuma, ikaba iriko irasya ubwatsi, hakaba hahagaze umugabo muremure, iruhande hakaba Hari igikapo c'ubururu.

Umurima munini cane, urimwo abantu babiri hakaba harimwo umugabo n'umugore yikoreye umufuko ufise ibara ry'umuhondo hakaba hari impande ishamba ririmwo ibiti.

Ibiti bifise amashami akaba afise ibara ryurwatsi rubisi, hakaba hariko nikindi giterwa cipiripiri ikaba ifise ibara ritukura.

Ikibanza kini cane akaba ari mw,isoko hakaba hari ibiraya vyinshi cane bimanitse bikaba bifise ibara ry,umugina bikaba bidatonoye impande yaho hakaba hari n,Umuntu ariko arabidandaza.

N,umurima munini cane utewemo amashu hakaba hahagazemwo abantu batatu hakaba harimwo abagore n,abagabo muntoki bakaba bafise amashu bose.

Ahantu hari imisozi, uwo musozi ukaba urabana n'iyindi misozi myinshi hakaba hariko inka za kijambere ziriko ziraharishiriza ivyatsi vyiza bitotahaye, izo nka zikaba zifise amabara y'ikigina, ayera, zimwe na zimwe zikaba zambaye n'amaherena zifise n'amahembe maremare.

N'umurima munini cane urimwo umugore ariko arasoroma, akaba yambaye umupira w'ubururu n'igitambara gitukura akaba yikore igiseke iruhande hakaba hari n'ibiti .

Ikibanza kinini cane cubatswe namatafari indani hakaba hari imifuko myinshi ipanze kumurongo ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iryumuhondo niryicatsi kibisi.

Umurima munini cane urimwo umugore yicayemwo akaba ariko arasoroma ivyamwa bifise amabara atandukanye harimwo iry'urwatsi rubisi niritukura, akaba ari umugore yambaye igitenge .

Aha ni mu kayira k’ikirundi, hakaba harimwo abagabo , abagore bakaba bikoreye ibiseke bijishije bikaba birimwo ibintu bahejeje gusoroma , kumpande hakaba hari ishamba ry’ivyatsi.

Ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi bwimeza hakaba harimwo n'amazu n'urupangu rwubakishijwe n'ivyuma bifise ibara ritukura hakaba hari ishamba rinini ririmwo ibiti n'imisozi miremire.

Ni ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi bwimeza hasi, iruhande hakaba hari amabuye menshi hakaba hari n’ishamba ry’ibiti arimwo ibara ry’umuhondo niry’icatsi

N'ikibanza kinini kirimwo ibiharage vyinshi bisashe kukibaho bikaba bifise amabara atandukanye harimwo iry'umuhondo iry'umugina iritukura iryera n'iryirabura

Ni umugore avuye gusoroma mu murima muremure cane harimwo ubwatsi bw'imeza hakaba hatewemwo n'ibigori vyinshi inyoma hakaba hari n'ishamba ry'ibiti n'imisozi miremire.

Isoko rinini cane ririmwo abagore n'abagabo, bakaba bariko baradandanza, hakaba hari umufuko munini cane urimwo ibiharage vyinshi cane.

Umufuko w,igunira ukaba ufise ibara ry,umuhondo indani hakaba harimwo ibiharage bitekeye vyinshi cane bikaba bifise ibara ry,umuhondo.

Imifuko myinshi ihagaze hasi hakaba hari ibigori bisashe, iyo mifuko ikaba ifise ibara zitandukanye hakaba harimwo iryera n'iryicatsi kibisi.

Ibarabara rinini ry'ivu harimwo umuntu apakiye ubwishaza bweze budatonoye iruhande hakaba hari umuduga ufise amabara atandukanye harimwo iryera n'iryirabura hakaba hari impande y'inzu

Ibibaho bisasheko imbuto z'amasaka zimwe zikaba zareze izindi zitarera izo zeze zikaba zifise ibara ry'umugina n'amashami asa n'urwatsi rubisi.

Ikibanza kirimwo aba base afise amabara atandukanye Kandi ayo ma base akaba yuzuyemwo imbuto z'ibigori hakaba harimwo n'agasorori, izo mbuto zikaba zifise Ibara ry'umuhondo.

Ikibanza kinini cane hakaba hariho ikinga yegamiye ibati zitukura ,,hakaba har ibigori vyinshi cane gose bitonze kumurongo ,bikaba bimanitswe.

Imifuko myinshi cane itonze ku murongo irimwo ibigori vyinshi, iyo mifuko ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iryera, iritukura, iry'umuhondo n'iryicatsi kibisi.

Ni umurima mu nini cane ute wemwo imbuto z'amasaka hakaba hari amababi afise ibara ry'urwatsi lubisi amasaka akaba asa n'umugina.

Ibigori bishika kuri bitanu bikaba bitonoye, ibishishwa vyayo bikaba bisa n'umuhondo. Ivyo bigori bikaba bifse amabara atandukanye, harimwo iryera, iry'ubururu, iritukura, n'iry'umuhondo.

N'umugore ariko aragosora ibiharage, akaba yambaye ishati y'ubururu, n'inkofero itukura. akaba arikumwe n'umufuko wera; inyuma yiwe hakaba hari nuyundi muntu.

Mamuza kinini cane gitewemo ibigori bikaba vyarumye vyose i ruhande hakaba hari n'ubwatsi bw'imeza bukaba bwarumye hejuru hakaba hari igicu c'imvura igira igwe.

Umurima munini cane, utewemwo amasaka, ukaba ufise amababi asa n'urwatsi rubisi, amasaka akaba afise amabara asa numugina.

Ikibanza kirimwo uduti twimeza hakaba harimwo n,igiti hakaba hari ibase irimwo ibiharage vyinshi iyo base ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iry'icatsi kibisi n'iryera.

Ibigori vyinshi cane bitonze k'umurongo bidashishuye bifise amabara atandukanye harimwo iryera ni ry'umuhondo, bikaba biri kumwe n'ibiti bibiri bikaba birimwo imisumari.

Ibarabara ry’ivu ririmwo umuntu apakiye kw’ikinga ubwatsi bwinshi akaba yabufunze n’umugozi ufise ibara ryirabura akaba arimpande y’umuduga wera ukaba ufise n’ibara ryirabura.

Ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi bwumye nubundi butaruma, hakaba hahagazemwo abantu bashika bane, inyuma hakaba hari ishamba irimwo ibiti vyinshi birebire.

Ikibanza kirimwo ubwatsi bumanitse hejuru, bukaba bwumye ,bukaba bushigikiwe nibiti bibiri hasi hakaba hari ibivu, ubwo bwatsi bukaba bufise ibara ry'umugina.

N'umurima munini cane urimwo abantu bahejeje gusoroma ibiharage bakaba bariko barifuka umutaka, abo bantu hakaba harimwo umugore n'abana benshi.

Ni umugore wikoreye igiseke kinini kijishije akaba yambaye impuzu zifise amabara atadukanye harimo icatsi kibisi nayirabura inyuma hakaba hari ibiti birebire.

N'umufuko munini cane wuzuyemo imbuto zibigori, hejuru hakaba hari ubusorori bubiri kamwe kakaba gafise ibara ry'urwatsi rubisi ibigori bikaba bisa n'umuhondo.

Ibigori bisashe hasi bikaba bifise ibara ry'umuhondo, iruhande hakaba hari imifuko ipakiye, ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iryera n'iry'icatsi kibisi.

Ibiti bishinze vyimisuna hagati hakaba hari ibiharage biriko birera iruhande hakaba hari utwatsi tukiri duto iruhande hakongera hakaba ishamba rinini ririmwo ibiti

Ikibanza kinini cubatswe kikaba gisakaye n'amabati afise ibara ritukura, hakaba hahagazemwo abantu babiri, ico kibanza kikaba kirimwo ibigori bimanitse hejuru.

Umugore yambaye igitambara mumutwe nagapira k'ubururu akaba ahetse umwana akaba ariko aragosora ibiharage inyuma hakaba hari inzu yubatswe muvyondo n'ibiti impande hakaba hari ivyatsi vyumye.

Amasafuriya amanitse hejuru iruhande yaho hakaba hari naka bido gafise ibara ry’umuhondo hasi hakaba hapanze imifuko myinshi itonze k’umurongo harimwo iyifise ibara ryera, ryumuhondo n'irifise iryicatsi kibisi.

Umurima munini cane utewemwo imbuto yitwa amasaka ,Amasaka akaba afise amabara asa n'umugina akaba afise n’amababi asa n'urwatsi rubisi iruhande yaho hakaba hari ibiti.

ikibanza kinini cane kimanitswemwo ibigori vyinshi cane bitonze kumurongo. Ivyo bigori bikaba vyumye bikaba bifise ibara risa nk'umuhondo.

Ibiyoba vyinshi cane biri mubikapo bitandukanye harimwo bibiri bijishije ivyo biyoba bikaba bifise ibara ry'umugina hakaba har'impande umugore yambaye igitenge.

ibiganza bibiri biteruye ibiharage vyishi cane gose harimwo ibifise amabara atandukanye harimwo ibitukura, iryera n'irisa n'umuhondo niryumugina

N’ikibanza kinini cane kirimwo abantu bahagaze bariko baragaragura ubwatsi bwumye inyuma hakaba hari ishamba ryuzuyemwo ibigazi n’ubwatsi.

Abantu babiri bariko baratora ibiyoba, bikaba biri mu magunira atanu yose akaba yuguruye hari ibiyoba bipasaguritse bisa nki vyera.

Imifuko myinshi yuzuyemwo ibiharage ikaba itonze ku murongo ikaba irimwo ibiharage bifise amabara atandukanye harimwo ayatukura nayafise umuhondo bikaba biri impande yahantu hari isima.

Imifuko ifise ibara ryera harimwo n'akarongo gatukura hakaba harimwo ibigori vyishi cane bisa nki’vyumye bikaba biri impande y'ahantu hari utwatsi.

Iraro ry'impene ririmwo hasi ubwatsi bwumye n' ubundi bukiri bubisi ,iyo mpene ikaba ifise ibara ryirabura iruhande yaho hakaba hubatswe n'ibiti.

Ni ubwatsi bwinshi cane bwimeza, bukaba buhagazwemwo inka myinshi cane zifise n'amahembe maremare zikaba zifise ibara ryirabura, inyuma hakaba hari n'ibiti birebire.

Ahantu hateguwe hanubakwa mu buhinga bwa none, hakab'ar'ahantu bavurira ibintungwa hakaba hahagaze abagabo babiri bambaye impuzu zisa, bambaye inkofero zera n'amasarubeti y'ubururu afise amajambo yanditse yera kandi bakaba bariko baravura igitungwa.

N'umugore afise muntoke urukwavu rufise ibara ryera ,n' amaso atukura; umugore akaba yambaye impuzu y' igitenge, akaba ar'impande y'iraro.

N'iraro rinini cane ryubakishijwe mu biti indani hakaba harimwo ibibuguru vy'ingurube bifise ibara risa n'umugina i ruhande hakaba hari n'ishamba ry'ibiti.

Ubwatsi bwimeza bukaba buhagazemwo inka nyinshi cane zifise amahembe maremare , zikaba zifise n’amabara atandukanye harimwo irya mugina n’iryirabura , inyuma hakaba hari n’igiti.

Ingurube nyinshi ziriko zirafungura zikaba zifise ibara ryera n'iryirabura hasi hakaba hari bivu zikaba zubakiwe n'ibibaho.

Ni iraro ririnini cane ririmwo ubuswi bw'inkoko hasi hakaba hari ico bufunguriramwo, kikaba gifise ibara ritukura n'iryera, ubwo buswi bukaba bufise ibara ry'umuhondo n'iryera.

I kibanza kinini cane kirimwo iraro ry'inkoko izo nkoko akaba ari sake zose hakaba zifise amabara atandukanye harimwo igera iryirabura ni rya mugina.

Umugore afise ikibuguru arikumwe n'uwundi mugabo bakaba bambaye itaburiya zera, inyuma hakaba hari n'imisozi iriko ibiti vyinshi, hakaba hubatswe n'uruhome rufise amabati hejuru.

Ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi bwimeza, hakaba hahagaze inka nyinshi zifise amabara atandukanye harimwo irya mugina, iryera niry'irabura, inyuma hakaba hari imisozi myinshi iriko amashamba.

Ipareti musi cane zuzuyemwo amagi afise ibara ryera amaparete akaba afise amabara atandukanye harimwo iyo umuhondo iyo icatsi kibisi n'iyitukura niyubururu.

N'iraro rinini cane ririmwo inkoko zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iryumuhondo, iryera niryirabura.

Inka ifise amabara atandukanye harimwo iyera n'iyirabura ikaba iri mw' iraro yayo. Iruhande hakaba hahagaze abagabo babiri, umwe akaba ariko arayoza.

Nahantu harikibanza c'iraro ry'ingurube, akantu ar'ingurube ihagaze ari nni cane gose hakaba hahgaze numuntu ariko aragikorako, ico kigurube kikaba gifise ibara ryera.

Ingurube nyinshi ziri hamwe zifise ibara ryera, iruhande hakaba hari ubwatsi bwimeza namazu yubatswe. Hakaba hari n'ishamba ryimeza, n'imisozi miremire.

Inkokokazi zinshi cane zimwe zikaba ziri hasi izindi zikaba ziri hagati n'izindi ziri hejuru zikaba zihagaze ku vyuma, zose zikaba zifise ibara ry'umuhondo.

N'ikibanza kinini cane, kirimwo abantu benshi cane b'abana bakaba bafise m'untoki imbwa zifise amabara atandukanye hari mwo iryera n'iryumuhondo.

Niciyonza cinini cirimo inka nyinshi inka zifise amabara atandukanye harimo iryirabura iryera niryamugina munsi hakaba hari umuntu ariko arakama izonka.

N'ikibanza kirimwo ibibuguru vy'ingurube iruhande hakaba hubatse inzu ziriko amategura hakaba hari n'ubwatsi bw'imeza inyuma hakaba hari n'imisozi n'ibiti vyinshi birebire,

Mu iraro ririmo ingurube ifise n'ibibuguru vyayo, ibibuguru bikaba bifise amabara atandukanye harimwo iryera ni ryirabura hasi hakaba ivu, bikaba biriko bironka.

inyana y inka ihagaze ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iryera niryumugina ikaba ihagaze mubivu iruhande yaho hakaba hari igiti bitwa umunyari

N’iraro rinini cane ryubakishijwe n’ibibaho hakaba harimwo Ingurube zifise amabara yera zikaba ziriko zirafungura ,hasi hakaba hacafuye cane.

Ikibuga kinini cane kirimwo umuntu afise impene y'amabara atandukanye harimwo iryera n'iryirabura inyuma hakaba hari ibiti akaba ariko arayiraba munsi y'ibinono.

Abantu benshi bahagaze benshi bakaba bafise ibintu bitandukanye, umwe akaba yikoreye impene ifise amabara y'umugina na yera uwundi akaba afise ikiziriko uyundi akaba afise amafaranga.

Abagore benshi cane buzuyemwo abafis abana mu ntoki bariko baronsa hakaba hahagaze imbere yaho umugabo yambaye umupira wirabura hasi hakaba hari ivu n’utwatsi tukiri duto hakaba hari impande yaho ishamba.

Inka nyinshi ziriko zirarisha zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iryera n'iryirabura hakaba harimwo abantu benshi bambaye ubufukamunwa n'ibiti bishinze impande yaho hasi hakaba hari ubwatsi bukiri buto.

Ikigurube kimwe kiriko kironsa ibibuguru vyayo bikababa biri impande y'ibiti bikitse nikindi kimwe gishinze. Ibibuguru vyinshi bifise ibara ryera hasi hakaba hari umucanga w'ibara ry'umuhondo.

Ikibanza kinini cane kirimwo iraro hakaba hahagazemwo Inka nabantu , inka zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iryera iryirabura, niryamugina hakaba hahagazemwo abagabo nabagore.

Ikibanza kirimwo impene, abantu. Umugore akaba afise ubwatsi mu ntoki. Hakaba hari ishamba inyuma, akabido gasa n'umuhondo. Umugabo akaba yambaye umupira w'imbeho usa n'urwatsi.

Ni ikibanza kinini cane kirimwo ibitungwa bitandukanyeharimwo inkoko, impene, iruhande yaho hakaba hari ishamba irimwo ibiti vy'ibitoke.

Mugisha na Rukundo na Ingabire bakaba bari mw'iraro rinini cane ririmwo ibibuguru vy'ingurube bakaba bariko barabikorako vyi ibibuguru bikaba bifise ibara ryera.

Inka nini cane gose ifise amabara atandukanye hakaba harimwo iryera ikaba iryamye muvyatsi inyuma hakaba hari ibiti birebire nubwatsi bukiri buto bufise amabara yumuhondo.

Ni ikibanza kinini cane kirimwo inkoko nyinshi zifise ibara ryera zikaba zubatswe ahantu hari irangi ryera zikaba ziriko ziratora hasi zi hakaba hari umucanga.

Imbwa nyinshi cane harimwo izicaye n'iziryamye zikaba ziziritswe n'uruziriko rwera hakaba harimwo abantu bahagaze n'abicaye bambaye imipira itukura niyera hakaba hari ubwatsi.

Ingurube zirenga zitandatu, ziri mukazu kazo bagaburiye. Kandi ingurube ni igikoko gitungwa n'abantu, kandi inyama yayo iraryoshe cane, abarundi turakunze kuyirya.

Ikigurube kinini cane gifise ibara ryera , n’iryirabura kikaba gifise ibibuguru bikivuga iruhande yaho hakaba hari abantu benshi, ico kigurube kibaba kiri mwiraro ryayo .

Ni ikiyaga kirimwo ubwatsi hakaba hahagazemwo inyoni ndende cane ifise umuntu wamuremure iyo nyoni ikaba ifise n'ibara ryirabura.

Ni ishamba rinini cane ririmwo ibiti n'ivyatsi vyimeza hakaba hahagazemwo ingeregere ifise amahembe maremare yo ngeregere ikaba ifise ibara ry'umugina.

Inyoni ntoya cane ihagaze kugiti , ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iryubururu, iryirabura niryera ikaba ifise n'umunwa utukura.

N'inyoni ndende cane gose ikaba ihagaze kubiti vyinshi, iyo nyoni ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iryera, iryirabura, n'iryumuhondo.

Inyoni ihagaze ku giti ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iritukura niry'icatsi kibisi, ikaba ifise ico giti amashami asa n'urwatsi rubisi.

Misima ikaba ihagazeko igikere kinini cane ico gikere kikaba gifise ibara bishaka gusa n'urwazi rubisi n'amaso yirabura.

Ubwoko bw'inyoni bw'inuma, ikaba ihagaze ku giti, ikaba ifise amabara atandukanye, harimwo iryera, iryirabura n'ubururu, ikaba ifise mu jisho, ifise ibara ry'umuhondo n'iryirabura.

Ishamba rinini cane ririmwo ibiti birebire, n'ibindi bigufi bikaba bifise amashami asa n'urwatsi rubisi hakaba hahagaze inzovu nini cane, ikaba irikumwe ni icana cayo.

Ishamba rinini ririmwo intare iryamye ku giti intare ikaba ifise ibara ry'umugina iruhande hakaba hari ibiti birebire bifise amashami asa nk'urwatsi rubisi.

Igiti kinini cane kiriko inyoni, iyo nyoni ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iry'umuhondo n'iryirabura. I ruhande hakaba hari ishamba rifise ibiti birebire n'amashami menshi asa n'urwatsi rubisi.

Ikibanza kinini cane, kirimwo ubwatsi bwimeza. Hakaba harimwo urukwavu runini rufise amabara atandukanye harimwo irya mugina, iryera n'iruyirabura.

N'inyoni zibiri zihagaze kugiti zikaba zifise amabara atandukanye harimwo irya mugina n'iritukura, ikaba iri mpande y'urwatsi rubisi.

Inkende iriko itambuka kugiti gisa n'umuhondo kikaba gifise amashami asa n'ugwatsi rubisi iyo nkende ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iry'irabura n'iryamugina

Ni ubwatsi bwinshi cane bwimeza ukaba ufise ibara ry'icatse hakaba harimo ifuku ifise ibara zitandukanye harimo igera n'iryirabura.

Ni Imbata nini ifise umunwa usa n'umuhondo ikaba ifise umutumba usa n'ubururu ikaba ifise amababa yirabura hasi hakaba hari amashami atandukanyi afise amabara y'umuhondo n'ayitukura nay'urwatsi rubisi hakaba ar'ishamba inyuma yaho ry'ivyatsi.

Ikibanza kinini cane kikaba kirimwo ubwatsi busa n'ibara ry'urwatsi rubisi ,hakaba hahagazemwo inyoni ifise amabara atandukanye harimwo iryera, n'iryirabura.

Ishamba rinini cane ririmwo ibiti rikaba ririmwo n'ibindi vyatsi vy'imeza hakaba hahagazemwo inkende ikaba ifise ibara ryirabura.

Inguge iryamye k'ugiti ikaba iriko iraba hejuru, ico giti kikaba gifise amashami asa n'urwatsi rubisi. Iyo nguge ikaba yirabura.

Ishamba rinini cane ririmwo ibiti bifise amashami asa n'urwatsi rubisi hakaba hahagaze inkende ifise amabara atandukanye harimwo iryera n'iryirabura.

Inyoni iri mu bwoko bw’inuma ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iry’umuhondo n’iryera ,n’iry’umugina. Ikaba ihagaze mu bwatsi bwinshi.

Inyoni ifise amabara atandukanye, harimwo iryirabura, iritukura, n'iryera. Ikaba ihagaze kumabuye harimwo ubwatsi bwimeza.

Ni ishamba rinini rifise n'ibiti birebire hakaba hariko n'inkende zifise ubwana bwazo mu ntoki zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iryera n'iryirabura.

Ni inyoni nini cane ihagaze ifise izosi ndende ikaba ifise n'umunwa muremure ikaba ifise n'amabara atandukanye harimwo iryera n'iryirabura, hasi hakaba hari amashurwe.

N'inyoni nini iri m’ubwoko bw'igikona ikaba ifise ibara risa ni ryirabura ikaba ihagaze mu bwatsi bwinshi bufise ibara ry'urwatsi rubisi.

Inyoni zibiri zihagaze ku biti zikaba zifise amabara atandukanye arimwo iritukura nirya mugina, hakaba hari impande yaho akatsi gasa n'urwatsi rubisi.

N'inyoni nini cane ifise izosi ndende, ikaba ifise numunwa muremure, ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iryirabura n'iryubururu, ikaba iri impande yivyatsi vyinshi bisa nicatsi kibisi.

Inyoni zitatu zihagaze ku giti zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iryumuhondo ,iritukura n'iryurwatsi rubisi n'iryubururu ku munwa ikaba yirabura ikaba.......

Ki agahungarema kariko karaguruka mukirere kakaba gafise amabara asa n'umugina, iruhande hakaba hari n'utwatsi tureture, hejuru hakaba hari igicu gisa n'ubururu.

Mumucanga urimwo amazi ukaba uhagazemwo inyoni ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iryera n,iryirabura.

N'agahungarema kari mu kirere hejuru kariko karaguruka gafise amababa asa n’umugina hejuru hakaba hari ikirere gisa N’ubururu ,iruhandi hakaba hari urwatsi rubisi ibara ry’urwatsi rubisi.

Ahantu hari ibiti bifise amashami asa n'urwatsi rubisi hakaba hahagaze ko inyoni ifise amabara atandukanye harimwo iryirabura iritukura ikaba ifise n'umunwa usa n'umuhondo.

N'ishamba rinini ririmwo ivyatsi vyimeza bifise ibara ry'urwatsi rubisi, hakaba harimwo inguge zibiri imwe ikaba iriko iraba imbere, zikaba zifise ibara ryirabura.

Inkende n'ibikoko biba mwishamba kandi bikunda kugira kubiti birebire. Izo nkende zikunda kurabwa n'abantu bazisanga mubibanza vyazigenewe. Abantu bakunze kubona inkende zikunda imihwi cane kuruta ibindi.

Ishamba rinini ririmwo intare y'ingore iryamye kugiti hasi hari utwatsi, igiti kikaba cumye impande yaho hakaba hari ivyatsi birebire hejuru hakaba hari ibicu.

Ikibanza kirimwo ubwatsi bw'imeza hakaba hahagazemwo inguge Nini cane ifise amabara atandukanye harimwo iryera, n'iryirabura kumugongo ikaba ifise ibara ry'amugina.

Inyoni ihagaze ifise umunwa wirabura n'amaso yirabura ikaba ifise isunzu n'umubiri w'amabara atandukanye harimwo iryera, iry'ubururu, n'iryirabura.

Inyoni nini cane ifise umunwa muremure cane wirabura ikaba ifise amabar' atandukanye harimwo; iry'ubururu nirya mugina, muruyo munwa hakaba harimwo agafi gato.

Ingwe y,Ingore irikumwe n'icana cayo kikiri gito hagati hakaba hari ibarabara ry,ivu impande hakaba hari utwatsi twumye ingwe ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iry'era iry'irabura n,iryumuhondo .

Ni inyoni nini cane iri ku giti gifise amashami asa n'urwatsi rubisi, inyoni ikaba ifise umunwa muremure, ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iry'umuhondo n'iry'irabura n'iryera.

Inuma Nini cane ifise amabara atandukanye harimwo iry'ugwatsi rubisi, iryera, n'iryirabura ikaba ifise mu maso hasa n'ahatukura.

Ni ishamba rinini cane ririmwo ibiti bifise amashami atandukanye harimwo y'umuhondo niy'icatsi kibisi hakaba hahagaze inguge ku giti.

Inguge ikiri ntoya cane iryamye kuri nyina wayo, ikaba ifise ivyoya vyinshi cane ikaba ifise ibara ry'irabura. Iruhande hakaba hari ishamba ry'ivyatsi ribisi.